Dɔba la a biŋ maasaraakyi poɔ a ziŋ ba gbɛɛ zu a puoro ka ba mine eŋ nyɔbogre tooraa kyɛ ka ba mine a vɔgle zupile ka vuu a nyige.

Bibiiri bata la zeŋ a kyɛ ka a kaŋa su kootu kyɛ kaara gane poɔ ka a sensoglensoba kaara saluoni kyɛ ka a kaŋ na soba yuoro gane kyɛ ka a fintelɛ a gaŋ ba nimitɔɔre kyɛ ka a zie lige lɛ.

Neba ba yɔpoi la a are a ka a pɔge bonyenaa dɔbɔ ayoɔbii lɔɔre pelaa a are peɛle ba kyɛ kaa pɔge ŋmaara pɔmpi kaa dɔɔ kaŋa ti a pare kyɛ kaa kaŋa ti a zu soga.

Lɔɔre kaa eŋmo zie la noba bayi arɛɛ la kyɛ ka kaŋ eŋnɛ a lɔɔre kaa a zie penti la bonzie kyɛ ka bonbuluu meŋ penti zie kaŋa.

Bontanne la a kyɛnɛ ka a bie kyeenɛ a kyɛ ka a kyɛ ka a poolo sere a be taŋzu a poolo waa peɛle kyɛ ka a poolo taa fan.

Nempeԑlԑ are laa kyԑ yaga yaga lԑ, kyԑ ka ba yaga zie zaa su kpare-sͻͻlͻ sͻͻlͻ, kyԑ ka ba mine zeŋ dakoo zu kaa kũũ daga gaŋ ba nimibitͻͻreŋ kyԑ ka dͻͻ kaŋa a gbi dumo a banna naŋ zeŋ a ba dakoo zu.

Kaa koɔre zie la ka lɔɔre pelaa are kyɛ ka dɔɔ kaŋa de a kaa eŋnɛ a lɔɔre poɔ teere meŋ are peɛle la a be kyɛ ka a ti meŋ gaŋ a be.

Pͻgͻ la zeŋe a su kpare sͻgelaa, torͻͻza sͻgelaa, kyԑ ka a koŋkonlee a dͻgele a taabole koo zeŋ a kyͻgele a kyԑ pere wͻͻkye.